Abantwana bemfundo yaphansi bahlezi beyenze isigombolozi. Abantwana laba balalela inganekwane abayitshelwa ngumbalisi wabo.

Esikolo esemfundo yaphansi kulamabhentshi lamatafula. Abantwana uma befunda bahlala emabhentshini bebhalele ematafuleni kuqakathekile ngoba kubalula kubo.

Abantwana besikolo bayakhela isihlahla esincane. Ukuthi singadliwa zinyamazana. Kuqakathekile ukuthi abantwana bekhule bekwazi kuqakatheka kwezihlahla.

Esikolo semfundo yaphansi eprimary. Abantwana kuqakathekile ukuthi bahambe besiyafunda ukuze impilo zabo zibe zinhle bathole imisebenzi abayifunayo.

Esikolo semfundo yaphansi e-Primary. Kulabafana abamileyo emnyango wesikolo. Kuqakathekile ukuhambisa abantwana esikolo bayefunda.

Untombazana ofunda izifundo zaphezulu esecondary uyabala esebenzisa ikhompuyutha. Abantwana bakhathesi basebenzisa amakhompuyutha ezifundweni zabo.

Esikolo semfundo yaphezulu e-Secondary. Kulendawo edlalela khona abantwana. Isikolo lesi sihle kakhulu. Abantwana bathanda ukuhamba esikolo ngoba ukufunda kuqakathekile.

Esikolo esemfundo yaphezulu isecondary. Abantwana besikolo bafundela imisebenzi yezandla. Kuqakathekile ngoba kuyayenza bakwanise ukuzenzela izinto empilweni.

Esikolo semfundo yaphezulu abantwana bahlezi phansi. Kulepholisa elibafundisa ngokuthi baziphathe kanjani, bengangeni enkingeni.

Isikolo semfundo yaphezulu. Kuqakathekile ukufundisa abantwana beqhubekele phambili ngezifundo zabo ukuze bathole ukuphila kahle empilweni.

Eskolo semfundo yaphezulu, esekhondari, abantwana abanengi bayahamba eskolo. Kuqakathekile ukuhambisa abantwana, bayefunda , ukuze bathole imsebenzi emihle.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu. Abantwana bajabulile ngoba balombalisi odlala labo. Kuqakathekile ukuthi kwesinye isikhathi abantwana bejabule.

Isikolo semfundo yaphezulu abantwana bahlezi emabhentshini babala amabhuku abo kuqakathekile ukuthi abantwana babale ngoba yikho bezaphumelela ezifundweni zabo.

Ikhombi emhlophe esetshenziswa ngabantwana besikolo. Abantwana abanengi bahamba esikolo ukuze bathole imfundo basebenze imisebenzi abayifunayo.

Esikolo semfundo yaphezulu esecondary. Abantwana bayadlala imidlalo etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi abantwana badlale ngoba kuyaqinisa umzimba.

Isikolo semfundo yaphezulu iSecondary esihle kakhulu. Kulabantwana abadlala imidlalo yezandla. Abantwana laba abanye bayabukela abanye bedlala. Kuqakathekile ukudlala imidlalo ngoba iyayenza imizimba yabantwana iqine.

Isikolo esihle esemfundo yaphezulu kulabantwana abami phandle kwesikolo. Abantwana bathanda ukufunda ngoba bayakwazi ukuthi bazaba lempilo enhle.

Eskolo esemfundo yaphezulu esecondary abantwanwa abanengi bahamba eskolo ngoba bafuna ukufunda bazebathole imisebenzi emihle

Eskolo semfundo yaphezulu untombazana uyathunga ,abantwana abanengi bafunda imisebenzi yezandla, kuqakathekile ngoba kuyabancedisa empilweni.

Indawo yemfundo yaphezulu eUniversity iyakhwe kuhle kakhulu. Abantwana abanengi abahamba eUniversity bahambela ukuthi bafunde bathole umsebenzi abayifunayo empilweni.

Abantwana abanengi abafundayo, bathanda ukufunda besiyafika eYunivesithi. Kuqakathekile ukufunda ngoba kuyakunikeza umsebenzi omuhle.

Esikolo semfundo yaphezulu e yunivesithi endlini yokubala kulamatafula amhlophe phezulu, kulamabhuku amanengi okubala asetshenziswa ngabantwana uma bebala.